Le teƒe yaa, amaa ɖewo le edɔ wɔm. Wole exɔ tum. Wo pete wodo gakpokuku ya wodoo dɔwawuwo. Ŋutsuɔ ɖeka bɔbɔ ya eɖewo le emɔ aɖe tutum.

Yevu aɖewo va ave me be nava kpɔ atiglinyi, wonɔ woƒe ŋua me le atiglinyiawo kpɔm. Eɖewo nye nyɔnuwo, ɖewo nye ŋutsuwo, eɖewo tsɛ do gaŋkui eɖewo tsɛ do kuku.

Le teƒe ya dumeviwo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe le dumenya hem, eɖewo kɔ asi do ɖe dzime, eɖewo tɔ eŋu aɖe dzi, eɖewo le ewli dom, eɖewo le nu kom, eɖewo le nu ƒom.

Le teƒe ya ame aɖewo tse le ati aɖe gɔme. Wonɔa nyi le enu srɔ̃ tso asikɔklɔ ŋu. Nyuɔnu aɖe le asikɔklɔ fia wo. Ame akpagãtɔ kɔ nu kɔ bu woƒe ŋati. Ɖevi aɖewo tse le teƒe ya.

Teƒe ya ɖi ɖawɔƒe. Nyɔnuvi woame eve aɖe nɔ zikpui dzi. Ɖeka kɔ nu bla ɖa nasu be awusatɔwo. Wofa foto ke hɛ amewo wɔ ɖa ɖe dzi ɖe glia ŋu.

Teƒe ya ɖi kɔƒe aɖe me. Wole nuwo dzram. Ame akpa gãtɔ le nua dzram nye tɔgbiwo. Ɖevi aɖewo le gasɔ dzi va be yaƒle nu ya ame aɖe tɔ ɖe adzɔge le wo kpɔm.

Le teƒe ya, ame eve ɖe li le dɔ wɔm. Wolé mɔ aɖewo ɖe asi kɔ kaɖi ɖe kɔ da ɖe dzime. Ame evea petɛ do gaŋkui, ɖeka nye ŋutsu, ɖeka nye nyɔnu ya wolé nya aɖe gblɔm.

Le teƒe ya, ame aɖewo le eŋu vovovowo kum, ne woku eŋu vɔa woa kpɔ ame ke eɖu dzi, ame ɖewo tse tɔ ɖe axa dzi le wokpɔm eɖewo le foto ɖem.

Le teƒe ya, ame aɖewo le sika ŋu dɔ wɔm, woƒoƒu eke ɖe teƒe aɖe ya wole etsi kɔ ƒo ɖe dzi, wole esika la dim, ŋutsu aɖewo ɖe dzimekpo, eɖewo do awu, ŋutsu aɖe tsɛ ɖɔ kuku.

Le teƒe ya, ame aɖewo ƒoƒu le modzaka ɖem kpɔ. Ŋutsu aɖe le hã dzim ye nyɔnua ɖe ha dzim kpli. Eha nya le sesem na woe. Nyɔnua ɖe do awu yibɔ, ɖevi aɖewo tse le teƒe ma.

Le teƒe ya, ame aɖewo wole eŋu aɖe me, ŋutsuwoe le eŋua kum, amewo akpa gãtɔ ɖi awusatɔwo, wokɔ nu kɔ bla eta, ŋutsu aɖe tsɛ nɔ woƒe axa, nyɔnuvie kpa vie ɖe tumee.

Teƒe ya ɖi asime. Wole nuɖuɖu vovovowo dzram le teƒe ya. Nyɔnu aɖe do dzonu ɖe eƒe kɔme le agblemenukuwo dzram. Nyɔnuvi aɖe le adzɔgɛ le nu kom ya ame aɖewo tsɛ le nu ƒlee le adzɔgɛ.